Hayssan ta xeellashe diya wode ichashu asati gaammo misilen mayo mayiddi uttida shin hegappe qassi nam7ati macca gidiyoganne heedzdzati adde gidiyoga eeta garsan issiniya manaxxire aatta uttiyoga ha misiley tas qoncisees.

Ta xelizayss woyikko betizayss gammo cencha maliya ma'uwa mayida nati issi bolla eqidi duridinne issi bolla hassayido diyoga ha missiley tas qoncisans dandayideskko

Ha ta xeelliya woyiko beyiyo misiley issipetetha gididi durisa duriyo nata ayibako soyidi gidishin etika issi mala ma'uwa ma'i utidoga ha misileyi tawu qoncisides.

Ha ta be'iyo mishilen woykko qoncisana misilen issi bolla gidid pootowa dendida asatu ubbaykka dunguza ma'o ma'o turo gaanne hegaappeka qass uttutira asatikka de'iyogaa ha misile taas qoncisana danda'idessikko.

hayssan ta xeelizezi woykko beetizazi adussa keettay de7ioganne hegappeka qas lo7iya maatati garsan uttu duroganne appeka qas ha baggara qeeri keetati de7oga ha misile taas kun7issano dandayedes

hayssan taas beetisezi woykko qoncisezi gammo dunguza ma7o maa7uttida naati kusheya cabaca bishinne hegappeka qase duunan banta oykko turooganne waassi de7oga ha misele taas qoncisanau danday dessikko

Ta xeellay di7o misile woykko beyati di7o misile qeerenatus kaananne beyana ro7iyaba gidishshinne ikka qeerenati baynta ufayxidi ka7ana mala maaddiwa gidiyoga ha misile taas qonxano dandaesikko.

Ha ta xeellay duyo misile woykko beyaydi duyo misile limate oosoti oosetirooganne heggappeka qase lo'iya dimlayteti eta bolle qaaxetu turooga ha misile taas qoncisanawu dandaydessekko.

Hayssan ta xeellay di'o misile na'u asati maqasiya oykki uttidi qanxi diyoganne hegappekka qas etina aykka tis shotire ha xeeli di'o'ane etappeka kuyera coro asati de'iyo ga ha misile taas qonesana dandayedessikko

hayssan taas beetisezi woykko teellizeyze hedzdzu addesai deshin hedzdzatetuppe na7atikka bollo guppi di7oanne issoy eqqidi teelli di7oga higeekka qoncisana dandaydes hagappeka qas gammo ma7oa ma7o toroga ha misile qoncisi esuku

hayssan taas betiseyzi woykko qoncisedeysi cora asati sebisaba uttoganne hegappeka qas etikka mazgaba banta gabtara bolli xaafi deoane etappe sintaradeya na atoppe issoy silkiya gora gori diyoga ha misiley taas qonciseskko

Ha ta xeellay di'o woykko biyayde di'o misile cora asati limate ooso oothtano kiido gaanne hekappeka qasi woggasaykka qeeri naatikka de'iyo gaa ha misile taas qoncisana danday dessikko.

Ha ta telayide diyo missiley woyikko be'ayide diyo missiley issipetetan uttida asata gidishin etika sibisaba ottidi diyoganne eta garssanka issoy mazigabba oyikkidi diyoganne hedzdzati qase silkkiya oyikkoga ha missiley tasi qonccisanaw danda'desko.

Ha ta beyayda diya misilen woyko beetidi diya misilen issi na'iya tishi ootada issiba xeelayde dishin hegappeka qase I hu'ey adusa gidoganne a mayido mayoy gamo dunguza gididoga tas ha misileuy qoncisana danda' ideskko

has tas betisezi woykko qoncisezi issi bolla uttu tiri sibisaba kaalli tiya asa gidishin hhegiti asatikka issi bolle gidiri bayntau haasayedinne sintahu xeelli diyoga hamsile taas qoncanau dandayideso

hayssan taas beetisezi woykko qoncisidayzi oyddu asati deyishin oyddu asatuppe naati issi mala ma7o ma7utirashin hegappeka qas hisi bitane issi macasa issi sixota immi dioga hamsile taas qoncisanawu dandayi deeskko

ayssan ta beyashe deizayssi issi attumade gaammo dunguza koothe maydenne gaammo dunguza koppiya ba uyen woththidi ba kushen katetha mayke oyqqedinne ba kushe micidi tishshothi asatedidinne haasay bolla deizayssa qonchisees

Ta xeellay diyo misile woykko biyaydi diyo misile issi petetan uttidi haasiya asata gidishinka eta garsanka issi malama omayizageti ichasha gidishinka etappeka sintara issi xarphizay diyoga ha misile qoncisesko.

Ha ta xeelay diyo mishile na,u asati koppiya tennan hagappeka qas oyddo asati dammo koppiya aattu turoganne mishile bolli deiya xarb,ezaykka dunguza ma,otogaha misile taas qoncesano dandayides.

Hayssan ta xeellay diyo mishilen wokko adhi7ay diyo mishilen issi bolle asay sebisaba uttu turoganne hegappeka qase issi bitane guyera gammo dunguza ma7oa attu towanne koppiyakka attu turoga ha mishile qunisana dandayedessekko.

Haysan tas betizays woyko qoncizays mesobe getetizays eqi utidashn a miyiyaraka oydet uti utidogane ha masobe lo'iyogane lo'enaba gidiyoga ha misiley tas qoncisiyaysako.

Hay ta xelayde diyo misile tani gata ketati osetidi issi bolla diyoganne cora ketati deyiga tas qoncisi hesappe guyera adusa mitati dei'yoga tasi qoncisidaysa

Hayssan taas beetizayssi woyko qonccisizay oydu asati jelba bolla uttidi haa issiba tishi otidi xeelishinne hegapeka qase eeti haata gidon utti uttidoga ha misiley taas qonccises.

Ha ta xelayda deya woykon beyada deyo misiley issippetetan eqidi deyo asa gidishinka issiba tishi gidi xelidi diyoganne hesappeka bantayo hasayidi qama gamo dunguza mayoga banta bollika uttiyoga ha misiley tawu qoncisanaw dandayidesko

ta xeellizayzi woykko beettizayzi ha do7ay issi baatti shooteri xeellishinne abu lidiya melketikka dumma dumma gidoganne hageekka hay ta essu turooga ha misile taas qonisana dandayizesko

hayssan taas beethtezi woykko qoncisezi ma7o bayziyosa gidishinka he ma7uwa bayziyosan coro asati deiyoganne ma7uwa xeelli didiyoga ha misile taas qoncisandes hegappeka qase asati uttutiroga ha misile qoncisesikko

Ha ta xeellay di'o misile woykko beay di'o misilen coora asati issiba tishi othidi xeeli di'anne itikka gamo dunguza mayo ma'wu turoganne etappe guye diyaageti qophe gamo duniguza qophe gidooga ha misile taas qoniseso.

Hayssan ta xeellay di'o misilen woykko beyaydi di'o misilen gatta keetey deees hegappeka qase bere aage de'etu turaganne awulikka bollara maatati uttu turuga ha misele taas qoncisanau dandaye deskko.

Hayssan ta xeellay di'o misilen oykko beeti didiya misilen issi cimma aaya qanca hokkara oykkowutoganne hegaappeka qas ba qooriya masqaliya ba tawu toganne ba qohphiyan karetasha sh a qaca toganne hegaappeka ti shotara ha xeellay di7oga ha misile taas qoncesana dandaydesko.

Hayssan ta xeellaayida diyo misilen oykko beyay diyo misilen issi addey gatta keetta perzentariya quttaashinne issi baattishsho tir teeli di7oganne bahupphe bolli demmo carqe wotu turoganne basemun bolli qalme dantiya boota te tu turoga ha misile taas qonisana dandayetesikko.

Ta xeellay diyo misile woykko biyaydi diyo misile asa naatis ma7ano maaddiya ma7o gidishinka ikka asa naati shammana mala ogiyan equ toroga gidiyoga ha misile taas qoncisana danday deeskko.

Ha ta xeellay diyo misilen heedzdzu asati issi bolle gidishin heedzdzu asatikka issi mala ma'o mayotida qutirashin gappekka qass macasiya qooriyaninne hupheyan worqa wotawotidoga ha misile taas qoncisis

ha ta xeellay di7o misilen issi bitane yaa gedes miri bidiyoganne issi keetta bolli demmo kisile saletiri uttoganne keetta boll diya qalamekka moorotoga ha misile taasi qoncisanawu dandayides

ha ta xeelle diyo misile woykko be diyo misile heedzdzu macanati issiba tisho tiri xeeli deshinne banta qooriyan dumma dumma ba wotu turoga ha misile taas qunissana danday dessekko

Ha ta xeelle diyo misile woykko biyaydi diyo misile issi petetan eqqida asati de ishin etikka issi mala ma'o'a ma'o turoganne eta garsanka issi ba quloy barka eqqo turooga ha misile taas qonisana dandaye dessekko.

ayssan taabeyse dea misile woykqo qoncisada misilen issi petetan uttida asay sintawu xeeli deshin ee gappeka lo7iya lo7iya ambasadere eti magoganne etagarsanka dumma dumma ambasadere ma7erate asati de7iyoga ha misile taas qoncisana dandaye deso

Hayssan taas qoncisiza woykko betizaysi issi yutube geetetiya chanalera gidishin appeka lo'iya lo'iya xuufeti de'yoganne appe qasse boothanne kareththa xuufeti xaafetidi de'iyoga ha misiley taas qoncisanaw danda'ideesiko.

hayssan taas beetisezi woykko qoncisezi issi mala ma7owa mayotiri bandira oykkira naatinne etappe sintara qasi demmo lo7iya maatay de7iyoganne awuroppanane eta guyera equ turoga hamisile qoncisanawu dandayides

has taas beetisezi woykko qonisayzi addenne maca gidir equtir isseysara haasaye diyoganne issi bitani macaasiyo isiqa oykkidi bessi diyogappekka qas macaasiya ba kushen silkiya qaaxara oykko tuga ha misile taas qoncisano dandayidessko

Hayssan taas beetisezi woykko qoncisezi istademe garsan asay kaasa beyi diyogappe dendi dendi aggire biyoganne istademekka lo7iyoga ha taas misile qoncisanawu dandayi dessikko.

Ta xelayda diyo woyko beyayda diyo misile maburate etanaw madiya gata gidishinka izika cora issi bolla uti utidoga ha misile qoncisanas danda'idaysako hegapeka qase lo'iyaba gidiyoba qoncisses

hayssan ta xeellay diyo misilen woykko beyay diyo misilen lo7iya mebratati issi bolle xeeduaganne hegappekka qas eta guyera biratati equ turooga ha misile taas qoncisanawu dandayadessikko

has taas beetisezi woykko qoncisezi hawudiya teknolojiye medetida kaame iqa wogga iqa tookki uttidi efiri wottana haniyogane hegappekka qas garsara asay pude eqqiri xeelidi de'iyoga ha misile taas qoncisidessikko.

ta xeelle idiyo misile woykko bedidu misile oge gidishin ogeya bollikka mebiraateti bollara hametit kantidi birooganne appeka kas guyera caakati adusadusa mitati di7oga ha misile qoncis hesiko

Hayssi taas beethtezi woykko qoncisezi heedzdzu asati mabiratiya ootti deyshinne hegappeka qas gana beet tiraga bolle hayliya immiya ga ootti di7oga ha misile taas qoncisana dandayedessekko

ha ta xeellay diyo misile woykko bey diyo misile hawudaya teknolojiya medhetidaga gidishin hegappeka qas asa nas maaddiyaga gidiakkanne heganka qas asati ootti diyoge bessees hegappeka qas mabiraatiya asa nas maaddeskko

ha ta xeelle diyo misile woykko be'ayd diyo misile mebrataylyan oottiya asata gidishinka itikka issi ba tis shotiri ha xeeli diyonne iti ma7iro maayoykka dummatettay de7oga ha misile taas qonsana dandaydesikko

Ha ta xeellay di'o misile woykko bi'ayde di'o misile dalganne damba gidida boota na'o asati issibetettan haasayi dey shinne eti ma'iro mawe dumma gidoganne pantophiyanka qopheya qopoga ha misile taas qunisano dandaye dessekko.

Hayssan ta be izizayeyssanne woykko qonciseza misilen lo'iya maatay garsara de'iyooganne hegappeka qas mebirataylee mitay de'iyooganne appe qas garsara lo'iya xufete xaabete durooga ha misile taas qonisana dandayedesskko

Ta xeelley diyo misilen woykko biyaydi diyo misile eletrikeshu ba oykkida asati deeshinne eta garsanka issoy duge uttu tirishu ba xeeli deeshinne eta garsan issi macasiya deyo ga hamisile taas qoncisisikko.

Hayissani taw betidayissi wogga quma ketha gidishini iza ketha garissape issi bitaneyi ha keyishe ketha laniqeni issi bajajeyi eqoyissa qoncidesiko

ha ta xeellayda diyo misilen woykko beetti diya mishilen keettay lo'iyooganne appekka qase demmu oyddeti lo'iya lo'oy oyddeti diyoganne bollara demiilaytetikka lo'iyo diyo'anne qalamekka qabaytira lo'i yogga ha misiletas qoncissnaw danda'idees

hayssan taas beetisezi woykko qoncisirezi lo'iya keetta garsan oydeyenne lo'iya xaraphezati utturo ganne hegappekka qas telefizine bollan kaqetu toro ha misile taas qoncanw dandayidessiko

Hayssan taas beetisezi woykko qoncisezi motoreti issi bolle equ tirashi motoretu lanqe na'u asati teelli diyoganne hegappekka qas hini baggara lo'uya keettay de'iyoganne keetta garsa na'u asati ya gali duy'a ha misele taas qoncisano dandayideso.

Ta xeellay di7o misile woykko beede di7o misile issi fete tan uttida asa gidishinka eti utturoga sitan darbezan issi issi hayllande eta sintan uttoganne ababaykka lo7iya ababa gidoga ha misile taas konciseskko.

Hayssan taas betitezi woykko qoncezi na7u kushe gidishinka nau kushe issoy silgi oy kutirashin issoy demmu bira qanxisiyo negeriya iskanisi deeshin ha misile taas beshsanawu dandayi dessekko.

Ha telayida diyo missilen bettidi diyo missilen issippetetan uttidi tamariddine siltana ekkidi diya asato diyyoganne yappekka qase eti mayiddo may'oyi issi malla giddishshin eti sintara uttidaggeti worqqata bolla mastawosha xaffidi diyogga ha misdileyi tasi qonccisana dandaeskko.

hayssan taas beetizeyzi cora asati uttutedi timirte tamariyoganne hegappeka qas sintarya uttira heedzdzatuppe naati mazgaba xaabi diyoganne etikka manasxeriya attu tiroga ha misile taas koncisana dandayide sokko

heyssan taas beetizezi woykko qoncisezi issi adagay gakkanaaneo saatiyan asay bana xanaqaqettana mala yootiya maliqite gidishin hage malekitekka asas gidana mala gidiri ha hagakko taas beyttana yiideskko

Ta xeellay diyo misile woykko beay diyo misile tamay exiyo saatiyan tama tooyssana maaddiya mekina gidishinka ikka ba garsan ha ta caaniwo ga ha misile taas qoncisana dandayi dessikko hegappeka qase na7u poleseti miyaarekko turoga qonciseesko.

Ta tellayda diyo misilen woyko be'eddo misilen issi bitane ba koren Gamo dunguza qabi utirashinne hegappe qassi ba huphphen qoobiya wottiri tellidi diya asa bessesoko.

Hayssan tha xeellaydda diyo misile woykko be7aydda diyo misilee oyddu asathi hameththiiddi diyonne hegaappekka boothaa xeellidi diyoogaanne shuthidi pude pooqiyaakko xeelliddi diyoogaa.

Ta xelayidadiyo misile woyiko be,ayida diyo misile kethayi ayifiyawu be,anawunne lo,anawu dandayidaga gidishinka appe bollara qassi girgida bollan televidzine diyoga ketatika mebiraten lo,izoga ha misile tasi qonc,ises

ha ta be7io misilen woykko ta yo qoncira mishilen issi dirijite mangiste ooson issi bolla gidir worafa naange deya asay issi bolle uttu turogane hegappe qass asay astana gadeti duoga ha misile taas qoncisana dandaydessiko

ta xeellay diyo misile woykko biyayde diyo misile oytu asati issi betetan uttu tirashin heedzdzati adde gidishin issiniya maca gido ganne etikka naati kushea xaaxi utiroganne issoy xaaxibe naaga ha misile taas qoncisesikko

ha ta xeellay di7o misilen wokko qoncisira misilen issi keetta bolli dum awosan hawosan qabetira issi mala qalameti de7oganne egappea qas maskoteti de7ioga ha keetta bolli di7o maskote qoncises

Ha ta xeellay diyo misilen lo7iya maatay xarpheezaabul7otoganne hagaappeka itooqiya bayndiray equ turoga hamisiles taas qonciessana dandaet hagaappeka qase soofati miyara di7oga hamisile qoncisesko.

hessan taas betisezi woykko qoncisezi issi pooqia gidishinka pooqiya bolle diyammossoti lo7iyooganne abuli qabetera qalamekka lo7iyoasshinne heggaoapooqiya bolle bollara xupete xaafetoga ham misile taas qoncisano dandayedisikko

ha ta xeellay diyo misile woykko beadi diyo misile ayfen xeellanaunne lo7anau gidishin hegeekka asas hamettanawunne lo7o ba lo7o ba haasayidi hamettanau maaddiyaba gidishi appeka guyera woggafo7ette yoga ha misile taas qonesana dandaye desikko

Ha ta xeellay diyo misile woykko beyayde di7o misile cora asati issipetetan uttidise saba ooththi de7anne hegaappeka qass sintahu xeeli dileshinne issiba akeekiri ezigi diyoga ha misile taas kunsano danday dessikko.

Ha ta xelayde diza misilen nam'u asat Mazigaba xelishene hegappeka Qase issi issi iskibrtuwa oyki utidoganne issi bitaney garsara may'uwa hara may'o may utoga ha misiley qoncisanaw danda'iyaysako.

Hayisi tasi betida woyikko qonicisida misilezi issi bitanezi ha tishi ha xeelidi deishin izi mayida mayoyikka kareththa giddogane hegappe qase guyera sileyi sileto banera ha misileyi ha misileyi tasi qonicisanawu danidaidesikko

Hayissani tassi betidayisi woyi qoncidayisi issi saketiya macasiwu issi oyichanawu yidda assati hessatape macasiya iyo mayo mayizashe dawusi ippe guyera botha misileyi deyewaga ha misileyi tassi qoncises

Hayssan tas qonccidayssi woykko be7idayssi ha iqqoy asi ushsha uyikko woykko hargge harggetikko makkiyo iqqa gidogabanne hagekka asa na7a godayenna mala harggidoga ha misile tas qonccisanaw danda7ideeskko.

hayssan ta beeyssadi woykko xeellay di7o misilen issi bitane kusheya bolle suuta immiyo ga cadetutarashinne hegaappeka qas ba gedeya garsan haylandiya iwotoroganne i utturo oydekka kareta gidoga ha misile taas qonesano dandayedessikko

ta xeellay di7o misilen woykko beedi di7o misilen issi macasaya haasay di7owanne akka ba kushen kareta mayqe oykkoganne hegaappeka qas dumma dumma mayketikka isintan uttoganne ippemiyara itophiya bayndere uttoga ha misiley taas qonsesko

ta xeellay diyo misele woykko be diyo misele issi adde xalake ta yidi xaliya shammi di7oganne gagappeka qas issi macaasey ayo xaliya shamma immay di7oganne appeka bira ekkay duuga ha misile taas qomsana dandayeskko

has taas beetisezi woykko qoncisiez misilen issi mala dumma dumma dantiya mabketi issi bolle uttutira shin etikka aybokko oykko tire uttutiro ga ha misile taassin qoncisanawu danday dessekko

Hayssan ta xeellay di7o misilen woykko beeti diya misilen akimeketan issi bolle uttutidassanne igappe qass ayfen taagan ashshegetti dabay deioganne ha misile taas foonissano dandayetessikko.

hayssan taas beetisezi woykko qoncisezi ichashu asati issi bolle quttira shin etappe naati doktore ma7owa ma7uturoganne hegappe qas demmu hara oykki utrai de7iyoga ha misile taas qoncisana dandayedessiko.

Hayssan ta xeellaydiyo misilen issi mala makinati issiboli equt dashinne hegappeka qase etara guyera arusadussa mitati de'iyo gaa ha misile taas qoncisanawu dandayide siikko.

Ta xeelizezi woykko beetizeezi issi adde ufayti diyoganne hegappekka qase ha baggara issi bitane a oykkiraykka bahuka7i ufayti diyoganne addekka ba bolle gaabiya ma7oga ha misile taas qoniseesikko.

Aa ta xeelay diyo misilen woykko bey diyo misilen isiayya ayfe naybokko wotadatih shootara a xeellay diyo7ane higaappeka qase ba hodhanshashiya qacoto ganne ba bolli naxala xaaxoto ga ha misile taas qoncesana dandayedesikko

Ha ta xeelle diyo misile woykko biyayi diyo misile issi addey algabule uttuttidi akimekettan de'iyoganne hegappeka qas hargetiri yiro ga ha misele taas qoncisanawu dandayi deeskko hegappeka qas bitane issi baattishotiri xeelli deesko.

hayssan daas beetisayzi issi macasiya komputariya xeellay di7oyanne hegappeka qas maksiya doonan maattooganne hegappe qas haraykka xaraphezaawa bolle wora qatati kumoga ha misile taas qoncissana danday deessikko

Has taas beettizezi woykko qoncisezi oyddu paranjati dunguza ma''owa mautidi issi bitaniya oychi di''ogane hegappe qass issi bitaniya itaaraka gidu tiroga ha misile taas qoncisana dandayidesekko.

Ha ta xeelay diyo misilen woykko beetti dee misilen makinati eqotoroganne hegappekka qasse wogga wogga keetati guyera da'iyogappe qasseka nayssi bitane makina wole daggafetoga ha misile taas qoncisis.

haas tas beetiseji woykko qoncisidayssi issi bitane asi oychiyoga zaari di diyoganne appe qas dammo issi macasiya guyera qanta naa qammisay di7oganne appe guyera qas lo7iya lo7iya maatatinne keettay de7yoga hamisile tas qoncises

ha ta xeelay diyo misilen woykqo bey diyo misilen issi addey issi macaase issi misikire woraqata immideyshin hegappeka qas issi bolla gidir pootowa tishshotire haadden diiddiyoanne hegappe qas eta miyara issi addey adussanne kareta gidira kootiya ma7otoga ha misele taas qoncisesko

Hessan taas betizezi woykko qoncisezi si adde maykiya oykkidi haasayi diy'ane hegappeka ima'iro ma'oy lo'iyoganne gammu dunguza ma'o gidroganne appe sintara lo'iya ababati de'iyo ga ham sile taas konisano dandayi dessikko.

hayssan taas beetizezi woykko qoncisizayzi oyddu dokitoreti equtirashinne issibaati shotiri telidoyanne hegappe qas guyera issi na7u maca nati eqquturoganne eti utti oydeykka bootta gidoga hamsile taas qoncisizazakko

Hayssan ta be izas woykko qoncisezi issi adde asi oychi de'onne gaazexinnati oychi de'o oysha zaari de7onne ikka ba kushen kareta mayke oykkoga ha misile taas qoncisanau dandayezesoka.

Hayssan ta teelay diyo misilen issi mala ma'o'a ma'eda asay oge bolla hameti deyshin eegappeka qas etagarsa na'u macati borsato duran hegappeka qas issoy ba duuna maskiya atti diyone etagarsanka issoy silkiya qora qori doga ha misele taas qunissanau dandayedesokko.

Ta xelayida diyo misiliya woyikko be'ayida diyo misile qeyi mesqeliga gettetiya gettetiya mabaray asa shishshidi asa quma immidi diyoganne nam'ati qasi manxire atidageta beses.

Has taas beetiseze woykko qoncisida misileppe gistiyappe qoshasha maxi deyshinne hegappeka qas naati dumma dumma ma7oa ma7o turoga ha misiles taass qoncisanau dandayetes koo

ta xeellay deyo woykko biyaydi diyooge maca naati hupheya oosettananne oosettidi bayntana lo7issana mala oothtiya ooso keethta mastawuqe ogyan ututuroga ha misile taas qon7isano danday dessikko

Ha ta xeellay diyo misile woykko biyayti diyo misile issi oyddu naati laissi mala ma7oa mawo toganne hegappeka qas asay limate oosowa issi bolle gidiri ootti diyoga ha misile taas qonjisanau dandaye deskko

ha taa xeellay diyo misile woykko beay di7o misile itoophiya xeqilay ministere doktor aabi isiba xeli deeshin hegappeka lo7iya ma7o7a ima7otoroganne qasseka keettey ka7i hameti diyo bootay lo7iye di7oga ha misile taas konsano dandayi dessikko

heyssan taas betsezi woykko qoncisizayzi issi petetan eqqidi asay ti shootir aybakko xeelli dioganne igaappeka qas kareera asati ayba ooti di7okkanne mooretira ba xeelli doga ha misale taas qonciseskko

Ha ta xeellay diyo misile woykko biyay diyo misile issi betetan asay uttudi sibsa baares gi diwane hegappeka qas issi bitane ha tishsh giri xeelidey shin ha misile taas qoncisana danday dessekko.

Ha ta xeellay diyo misile woykko biyay didiyo misile cora asati issife tan uttotidi asey haasiyoga izgideshinne limate ooso oottano kiidoga ha misile taas qoncisesikko.

hayssan taas beetizezi woykko qoncisizezi cora asati issi bolli eqqidi haasaridiinne issi ba teeli diyoga qoncisees hegappeka qas asati muleda koppiya aattu turuganne hegappeka issi macas etappe dummatara ha baggar eqawu turuga hamisile taas qoncisesko

Ta xeellay dido misile woykko biyay dido misile ayfen xeellanawunne beyana lo'iyaga gidishinka dimate ooson oosettidaga gidowakka appe bolla rdiya saloykka aybal'olo'iyoakkone hamisile taas qoncisesuko.

hayssan ta xeelizazi woykko beetizayzi hawudiya teknologi mashinan oosettida iqqata gidishinka etikka keetta oottano maaddiya geeta gidiyoga ha misole taas qonisana dandayede sikko

hayssan ta xeellay diyo misilen woykko beyay diyo misilen issi pude keexeti diya keetey deishine ikka wuribe naaga ton ha misile taas beessanonandees hegaappekka qas garsara ashawoti cooqu tu turo ga ha misile taas qoncisesko

Ha ta xeellayda diyo misilen woykko qoncisa misilen denbannettisha gidira bootan lo7iya maatati diccuutturoganne hegappeka qas adusa dussa mitati deiyoganne aseyka hega lanqen hametti di7oga ha misile qoncisano dandaye dessikko.

Hayssan taas beetisezi woyqo qoncisidezi haattay kantiyosa gidishinka ha haattay dildiya garsara biidi diyoganne asayka dildiya bollara kantidi dioga ha misile taas qoncisana dandayide sikko.

Hayssan ta xeellay deyo misilen woykko quncisida misilen issi ogiya bolla issi lo'iya xupete doktore tuuge xaafetu tura shinne hegapto qaas issi bitani hinida silkiya haasaydi bidiyoga ha misile taas qoncisanau danday deesko.

Ha ta xeelay diyo misile issi bolla gidir ogiyan hameti deya asati de ishinne heta garsan na7ati koppiya aatto ganne he gappe qas issoy kushiyan saatiya oykkoganne silkiyey issoykka oykkoroga ha misile qoncesano danday desikko.

Ha ta xeellay diyo misile woykko biyaydi diyo misilen dukteretu xuufe xaafe tu turaya gidishinka lo7anne maaddiyaba gidoga ha misile taas qoncisano dandayes hegappeka qase meedaykka lo7ena gidoga ha misile qoncisi hesikko.

Hayssan ta beyssidays woykko qoncisidayzi eechchasu nati ogiyara biiddeshin hegappe qasse ka guyera keettay deyoganne girgida lanqaneti eqiri ametti diyoga amisiletas qoncisidees.

Ha ta xelayida woyikko beayida deio missile xelanawune beanawu ayifyan lo'aba gidishin heyisappeka qase issi keeththay ginbian ganabayetida kethay dishin appeka adusa mithay bolan toga ha missile tas qoncisanawu dandaidesikko.

Daas bithezi woykko qoncisizayzi ha bitane oysha ooshsati deyshinne ima7uturo ma7oy naa gidishin giddora hara ma7o ma7uturagappenne hegaappe qase haraykka miyara hara asati deyoga hamsuletas qoncisis

ha ta xeellaydiyo misile woyqo bediyo misile issi xarapheza bolle misikire worqete geettirayt ottutara shin etappe guyera kateta oyde ototoganne appe qas ya baggara issi kumusa xine equturoga ha misile taas qoncisana dandayedesko

Hasutas beetizayzi issi bolla gidirisse saba uttida asa gidishin eta sintanka hayllande issoysse uttidoganne hegaappe qass issi macasaf sintara uttida bitane tukkiya bayu'uydiwanne appe garsara burcu koy uttu turoga ha misile taas qonjano dandayidesiko

hayssan ta xeellay diyo misilen issi petetan eqqida asati deishinne etikka issi bolle ha zaariri woraqata besi deyoganne hegaappe qarsan issoy ba hubhe bolle woraqata wototininne issoy demmo doqootir oykko turoga ha misile taas qonisano dandayi desoko

Ha ta dhelayda de'iyo missilen issi haysuse qoshasha tokidi bidi diyogane hegapeka qasi haysusiya huphiyani issi bitaney utiutrogashinne hegapeka haray issi mac'asiya haysusiyappe sintara bayde diyoga ha missiley tas qonc'isizes.

Has tasi betizaysi woyko qoncizays, ha wodiya kaame de'iyoganne hagappe qasi asako gakanawu woxidi diyoganne eta garsanka qasi dumma dumma makinati de'iyoga ha tasi misiley qoncisanawu danda'idesiko.

Hayssan taas beetisezi woykko qoncisezi issipetettan limate oosoa asay ooththishinne hegaappe qas baynta kushen puxa oykkidi ogiya bolli diya qoshasha pitti dde'ioga ha misiley taas qoncisana danday deetisokko.

Ha ta xeellay diyo misile woykko bi7aydi diyo misile limate ooso oottano kiida asa gidishi etikka oydda oydatuppekka naati adde naati maca gidishi eta garsanka naati maski attoganne hegappeka qas issoy hokkidi qoshasha atti di7oga ha misile taas qonisano dandaetesikko.

Has taas beetizezi woykko qonciseezi issi bolla gidir qoshasha shiishshiya asati aysusiya bolli caani di'oganne gaappe qasse issi mala ma'owa ma'u doga ha misile taas qoncisana dandaydeskko

ta xeellay diyo misile woykko biyay di7o misile oosowa oothtiya asati limate oosowa oothtana ki dooganne hegappeka qosheshida okkiya piti diyoga ha misile taas qoncisanawu dandayidesekko

Hessan taas beetisesi woykko qonciayzi limate ooso ootti didenne qoshasha shiishshidi issi bolli makina bolle yaggiya asati issi bolli de'iyooga ha misile taas qoncisanau dandayidesekko hegappe qass lo'iya mebrati eedi diyoga bessees.

ha ta xeellay diyo misile woykko bi7aydi diyo misile issifetetan limate oosoa oothtana kiira cora asa baayydeshine gaappeka qas daro daro asay de7ioganne heganka banta kushen puda eti oykko ga ha misile qoncisana dandaydessikko

Haysan ta beyizaysi issi bitaney ba kushan silka oyki utogane hegafeka qase bolara xaafeti utoganeape qaseka banke keetha misileti de'izaysa ha misiley qoncises

Ha taxelayda deyo woy beyayda deyo misiley issi Adey issiba tishi ottidi xelidi de'ishine ka hasaydi deyoga a sinta diyoga kareta mayikeydiyogane mayada diya kotey lo'iyoga ha misiley tas qoncises

Hayssan ta xeellay diyo misilen issi tamare digitale matawuqeya kessana gidi pootowa dandi diwane hegaappeka qasse tish gidi i ha xeele diyoga ha misile taas gunsanawu dandaydessikko.

Ha ta xeellay di'o misilen woykko beti iidiya mishilen issi adde kompiuteriya kura goridinne komputerya garsan oosettiya ba oothtidin hegappekka qas ha baggara issi bitane uttidi oothti d'io ga ha misile taas qonsanau dandayedesikko

Ha ta xeelay diyo misilen waykko beti diya misilen issi asay fayda dijitaale miseje basilkiyan gelooga xeeli di'oganne agaappe qase miseje waati waati giigiss yoga ha misile qoncises.

ha ta xeeliyo woykko be7ediyo misilen loayfen xeelanonne lo7iyagekke ta garsan issi bitane barka quttara shin hegaappeka qase na7u mesobeti barka guyera de7iyo ga ha misile taas qoncisesikko

Haysan taasi betizaysi woyko qoncizays nam'u asati issi bolli gidid hasa'ishenne etika hasa'ishe buricuka issi kushan issi kushan oyki utidi usha uyidi diyoganne qase bitaney kise garsi kusha Baga maqoganne izappe qase issi bitaney guyera eeta eqidi xeelido diyoga ha misiley tasi qoncisanaw danda'idesko.

Ha ta xelayda diyo misilen woyko qoncisida misilen issi bolla gidid asat hasa'id diyoganne hegappeka qase issi bitaney ba duna bolli kusha wotid xelid diyoga ha misiley tas qoncisanas danda'des.

ha ta xeelley diyo misilen woykko biyay diyo misilen cora asati issi betetan eqere aybakko xeeli diyoanne hegappea as etagarsan issi issi asati gammo dunguza ma7o mawo tirooganne etagarsanka polositi wolaketuturooga ha misilettas qonisano dandayedessikko

Hayisan ta teellay di'o misilen woyiko qoncisida misilen issi fetetan gijidi zamaariya asati de'ishinne etappeka sintara itiophiya bandira daantiyage equtirashinne asayka curaasay eta xeeli di'oga ha misile taas qoncisanawu dandaydeskko

Ha taas betizaysi woykko qoncisidasan misilen issi petetan asay gammo dunguza mautidi etasintanka keekeyay uttu turooga bolli ha misile taas qoncisanawu dandayi dees

ha ta xeelay diyo misilen weykko be7ay di7o misilen lo7iya tibe hawode teknolojiya meletira gidishshinne hegappeka qas hedzdzu asati amatan qutiri xeeli diyoganne hegeettu heedzdza asatappeka issiniya maca gidoga ha misile taas onisano dandayedesikko

hayssan ta xeellay diyo misilen woykko qoncisida misilen itiophiya xeqilay ministerenne farnsaay xeqilay ministere issipotetan hameti deshine eta7eti hametiyosekka denbanni delga gidira lo7iya bota gido ga ha misile taas qoncisana danday dessikko

ha ta xeelley diyo misile woykko beyay di7o misile issi denba gidira boota naati kay diddishinne hegaea qase naa7u naati koaasiya xeelli di7oganne hega bolle qasse nay garsara geli di7oga ha misile taas qoncesana dandaye dessikko

Ha ta xeeliyo woykko biay diyo misile issi fetettan uttira asay sibisaba ooththishinne hegappeka qas eta sintaraka laptoppe geettea hawodeya zemaney madhetida teknolojiya gidishin ha misilekka haga taas qoncesano dandayedeskko

hayssan taas betisezi woykko qoncisidayzi asay issi bolla ututiri bilxiginna worqata oykkutiri issoy isua dhelshine isoy isara haasayettishin ha misile taas qoncisadis

Ha ta xeliadda diya misileni woyiko beyadda diya missilen issi maccasiya haa xelayidda diyarone iyaka ayifeni manaxxire attogane huphe bolli shashe qaccogga ii giyera qassi issi poliseyi eqogga qonccisesi.

Hayssan ta beayda diyo missilen issi loiya na'iya issi ayeyisi abeba imayda diyogane heggeyka abebay loiyoga tas qoncisanaw dandaides heggapeka issi maccashiy uttada tishi ottada ha xellayda diyoba ha missiley tawu qoncisanawu dandidessiko

has taas betizaysi woykko qoncisadaysi ibitane issi na'iyo oychi de'ishinne hegapeka qase hara baggara komputera gora gorya naati de'yoga ha misile taas qoncisana dandayideesekko

hayssan ta be'izayssi heedzdzu asati tish gidi issiba xeelid de'shinne eta garsappe issoy hara dumma ma'owa ma'i utiyoganne na'ati issi mala ma'owa ma'otuwashin issoy qass kushiya malati di'ua ha misiley taas qoncanaw dandayidesskko

ha ta xeellay diyo misile woykko biyaydidiyo misilen issi betettan qoometiraasa gidishin etti mayro maawoykka lo7uyowa gidowanne itappe ya baggardiya macaasaya miiceda eta xeellay diyoa gidishin issiniyakka manaxireya toga ha misile taas qoonsana dandayedesikko

ta xeellay diyo misile woykko biedi diyo misile itiophiya imbasiyappe kiira gidishinka hegeekka asa naati karebiita baano pasportiya kessana mala he gee yootioga gidiyoga ha misile taas qohisano danday dessikko

Ta beadi woyikko xeeladio misileyi poliseti makina gidishshinikk itikka issippeteththani corati eqi uttidobanne etapoekka guyera loiya keeththeyi adusayi deiyoba ha misileyi tasi qoniccisanawu danidaidesikko

Hayssan taas beetisezi pedaraale polise malata gidishin hegaappe qass abolli kokkobe de7iyooganne a bollikka mizaane de7iyooga ha misile taas qoncisanawko dandaydeskko.

Hayssan ta xeellay di7o misilen oykko beyayti di7o misilen issi potetan uttira polisetinne silxana aki diya poliseti de iyooganne hegappeka qass timirti atti shootiri tamari di7oga ha misile taas qoncisana dandaydesikko.

ta xeellay diyo misile woykko beyaydidiyo misile issi polise madarakiya bolli eqotiri haasaye diyoganne ba bolli oykkutiraga kushian asa naas bessi diyoga ha misile taas qonisana dandayi deesakko

ta xeelle diyo misile woykko biyadi diyo misile na7u asati issi bolla eqqidi polis ma7ooma uotiri banta huphen qopheya kuputiroganne hegappeka qas etare guyer deyagetikka eta ti shootiri xeeli di7oga ha misile qonciseessikko

Ha ta xelayda woyko beyayda doyo misiley nam'u asati maqase oykidi aybako qanxidi de'ishin hegappeka qasi guyera cora asay de'iyoga ne qase eetika gamo dunguza mayidi diyoga ha misiley tasi qoncisidesiko

Tani xeelash diza misilley ta beyada diza missiley issipetethan utida Asa gidishinka Sibiseba hasa'ishin Eta garsan issoy barka melee Siya atoygane hene bagara diyo issi adey karetha mo'o mayoga Ha missiley qonccesko

Ha tani xellayda diizo missilen woykko be'ayda diizo missilen coora assati issippetethan diiyoganne keththa eeqati kaare keii uttidoggane heggapeka qasse ketta giddoppe qasse ha kesdidi diyoggane hammetidi diiyoga ha missiley tas qonccisanawu dandaides.

Hassi tassi betiddayissi woyi qoncidayissi issi bolla utiddi tishi giddi issiba xelli utidayis etta sinthani qase hayilanide hathara utiutidoganne issi bittaneyi kushiya axappi utidogga ha misipleyi taassi qoncisinasi danidayesi

Haysan ta xeelashe dizaisilen dalganne demba godida gade garsan cora asati issi bolla gididi gashe maata bucishe de'ishini hegappeka issay issa madido diyogane harati qase bantaw hasa'idi diyoga ha misiley tasi qoncisidesamaw danda'idesko

Taa xelayidda diyo missilenni woyikko be'ayidda diyo missilenni haa bagara kompiteriya gorogoriya asati de'ishshinnkka etta garissankka issi adeyi be huphphenni kofiya wotid kompiteriya gorogoriya taa teladiskko.

Ha ta xeellay di'o misile woyiko bi'aydidiyo misile cora muuzeti issi bolle deyshinka etikka haattan miteti dioane etagarsanka issi mitey barka de'yo ga ha misile taas konisanawu dandaydesko

Ta xeelayde diyo misile woy be'ide diyo misile issipetethan uttidi tamaride diya asa gidishinkka bantta sinthan sinthn waraqata dawutara ekidi xaafide diyoga ha misile tas qoncisanas danda'ideskko.

Ha ta xeellay diyo woykko bettiye deya misilen heedzdzu asati equturoganne hegappe qas issi bitaniya kushey baaga guye zaarira equ turogane issiniya demmo sintahu zaarera kusheya aaqara oykko wuturogaf hegappe qas issoyka demmo mazgaba xaafi doga ha misiletas qoncises.

ta xeellay diyo misile oykko biyadidiyo misile issifete tan uttida asata gidishinka eta garsanka na7u cimasati gammo dunguza koppiya attuttidi naxala banta bolle aaxu toganne hegappeka qas issiba tishshi giri xeeli dioga ha misile qoncisana dandayi desikko

Hayssan taas beetizezi woykko qoncisezi issi petetan uttidi asayssisaba sabasabeti yowanne issi baati shotiri xeelidinne banta era akki di'oga hammisile taas qoncisanau dandayizezeekko.

ta telizezi woykko beetiseeyzi si adde ba kushen bootta mayke oykkidi ba ayfiyan manasxiriya aattu turooganne hegappeka qas cora mayketi asintan eqqu turoga ha misile taas qoncisanau dandayetisiko

Ta teellizayzi woykko beettizayzin miselen oyddu asati issi bolla equ tirashinne issi baattisho tireti xeeli duyan eta garsanka issoy qophiya gammo qophiya aatto ga ha misile taas koncisana dandayi desikko

hayssan taas beethitezi woykko koncisezi issipetetan asay hametidinne gicciya puutiya oykkidi tokkano biidi diyoganne etikka bantahophen koppiyanne issi malama7o mawotoga ham misile taas qoncis esikko

Hayssanta be ashe deezayssi coura attumasay maaran ututirashenenne simishiratishoti xeelo bolla deshin sintabagara hosupu attumaddeti issi malamera deyzayssa may utizayssa qonchisees.

Ha ta xeellay di7o misile woykko biyayde di7o misile cora asati issi petetan uttutidi aybokko haasayi di7oanne haasayeti dibidiya ba ezigishinne hega bollekka qas issi macasay etagarsan manaxiriya aattawu turoganne etagarsanka daro asati shaashe ha qacu turoga ha misile taas qoncisana dandaye dessekko.

ta xeellay diyo misile woykko biyayde diyo mishile hawadiya tekloloje medhetida gidishinka sisiyasara xaafettanawunne haasayettanau maaddiyoa gidiyoga ha misile taas konisanau dandayideskko

Hastas beettizayi woykko qoncisidayzi issi bitane oydiya bolle utu tiri mazgaba bolle xaafideyshinne appe qas dammo lo7iya lo7oy ababeti odiyaoxarpheeza bolle di7oga hamisiletas qoncisi dees.

Haysan ta xelayda de'iyo misilen woyko be'ayda diyo misilen issi macanaya tukiya pentisada asas qolayda de'ishn , hegappeka Qase hara misilen xajey de'iyoga ha misiley tas qoncisanas dandayidesko.

Hayssan ta xelaydda deyyo missilen woykko bea'ydda deyyo missilen daro assathi makinna garsi gelanawu hegapekka qasse ha bagara diyyo missile nau' assathi makinna doyidi diyogga ha missile tas qoncisanwu dandai'dess.

Ha ta xelayda diyo misiley woyko beyayda diyo misiley issipetethan uttida ASA gidishinka eti shigidomaygeka guta gidogamne heni . garaka lo'iya maatay lo'iya mitay diyoga ha misiley tas qoncisana danda'idesko.

Hayssan ta be'aydiyo misilen issi go'a imiya mekinay uttuturoganne egappeka qas mekina garsi issi macasaya gelanawu ge duyoganne i bolli qas sharbiya aqaxo toogan kushan demmo festaaliya oykkoga ha misiletas qonesana dandayedessekko.

hayssan taas beetisezi woykko qoncisezi delganne demba gidira biittan ma7oti micatuturashinne bollan kaqetira ma7oykka deiyoganne dumma dumma lo7iya ma7oti deiyoga ha misile taas qoncisana danday dessekko

Hayssan ta xelay diyo misilen issi para bolle guyera hargaariya wotutidi higappeka qas asa laaggiri efidine yaanne hanne oothti duoganne iggappekka qas asay miyara biittan hameti doga ha misile taas qonesana dandayedessikko

Ha ta xeellay di'o misile woykko bi'aydi di'o misile issi macasiya qeerena yo'o oykkara lakkay di'oganne gappekka qase issi aaya naa oykka uturoganne alo'i ama'ooma uturoga ha misile taas kon'isano dandaydesikko.

Hastas beetisezi woykko qoncisezi hawudiya kaame eqqedi asa gelsi deeshinne he gappeka qas kareera dumma dumma melke aayyo de'iyo ganne asatikka ma'ero maa'oy dumma dumma gidiyoga issoy sua bolle galano biidiyoga ha misiletas qoncisano danday dissikko.

ha ta xeelley diyo misile woykko beyay diyo misile na7u asati issi fetettan uttidi tukkiya uyidi yoganne hegappeka qas bayntahu haasayi dine miici idde yooganne eta garsan issiniya huphiyan shaashiya qacco toga ha misile taas qomissana danday deessqo

Hayssan taas betisezi woykko qoncisalesi daro asay issi bolle equ utturoganne hegaappeka qass oydeya bolle sintara na'ati bicha uttoganne hegappe qas sintan issi oydeya bolle boottama oyde yoga hammisele taas qoncisana dandayidiso

Ha ta xeelay diyo misile woykko beedi diyo misile na'u asati equ tiri ha tis shotiri teeli diyoanne hegappeka qas banta kushiya qaaqu tiri equ turoganne etikka lo'iya ma'u'a ma'u turo ga ha misile taas qonisana dandayidessikko.

ta xeellay di7o misile woykko biyaydi di7o misile issi bolla cora asati uttu tiroganne hegappeka qas issi baati shootiri teelli deshi eta garsan issi adde duge hokkiri teelli dioga ha misile taas qoncisesko

has taas beetisezi woykko qoncisesi isi aayya ba naa qanta qamisay deyshin hegaappeka qas shaashiya bahophphean qachawu toganne hegaappeka karera issi niyakka ba naa miyara tookkowuturoga ha misile taas qoncisana dandayedes

Ha ta xeellay di'o misilen woykko tawu qoncisira misilen giya garsan asay zal'i di'oganne hegaappeka kase issoy isuaray qutire haasayi di'oganne muuzeti lo'iya timatimeti de iyoga ha misile qoncisana tayo dandayidessikko.

Hayssan tas betizezi woykko qonc'isiza dere garsara hatay biidi diyoganne hegappeka qas na7u asati bollan eqqidi garsawu teeli di7oganne hegappe qas mitati miyara de7iyoga ha misile taas qoncisano dandayidessko

Ta xeellay diyo misile woykko biyade diyo misile issi bolla uttida asati gidishinka etikka worafa nangi nangi baynta oosoa oothisana biyoga ha misile taas qonisana dandayede siikko

hayssan taas betiseyzi woykko qoncisayzi issifetetan asay uttidi banta haasiya haasayedeshinne hegappeka issiniya barka eqqa dendada asas haasayediyoga ha misile taas qoncisanau dandayidess kokko

Ta xeellaydda diyo misilen woykko beyaydda diyo misilen oyddu asati issipetethan eqqi uttidooganne hegappekka qasse dembanne dalga gidida meedan kaasan diyooganne issi bitaneykka malaatiidde diyopga hamisiley taas qoncisanaw dandda7ideskko.

Hayisani ta beyashe dizayisi issi bitanneyi banidra oyikk utidi ha xeelishshin issi kushshiya kisen naqi uttidi hegappekka qase hara asat be botani deiyogganne dumma dumma mayo mayidi utidogga ha misileyi tas qoncisidees

Tas betizaysine qoncizaysi essipetetan nati eqidoganne bandira banta kushen oyqidi yane hane dewganne dalgane demba gidido botan dewga ha misiley tas qoncisesikko.

Ha ta beada woyikko xeelayida deiyo misilen hezdzdu asati issi bola gidida parikke bidi zananetidi diyoganne hegappekka qas sharat eyita banitawu keththani uttidogga ha misileyi tas qoncisidees

Haysan tas betizaysi woyko qonxizaysi issi adey mamate achan eqi uttidashin appe guye bagara mamatey Hatha duge yedidonne I mayifo mayoy boothanne ba qodhe achan manaxiere wothoga ha misiley tas qoncisana danda'idesko

Haysan tani tseellayida diyo misilenne woykko be'aayida diyo misilenne issi lo'iya nayiya eqqa uttidashinne hegape qassikka issi ba tishshi ottada a tseellishenne ippe guuyera diya mittati lo'iyoganne hegape qassikka a oyqqido borssayi diyoga ha missile tassi qonccisanawu dandayesiko.

Hayssan taas beetizayss woykko qoncissizays delganne demba gidida bootan lo7iya lo7iya maatatinne lo7iya lo7iya mitati deiyoganne saloykka lo7i diyoga iray bukkan haniyoga ha misile taas qonccisana dandayidesiko.

ha ta xeellay diyo misile woykko biyay diyo misile ayfen xeelano lo7iya gidishinka asa naas ma7anawunne maa7iri hamettanowukka maaddiya gidishinkaageekka gammo dunguza ma7o gidishin lo7iya ma7o gidoga ha misile taas qoyinsisiko

hayssan ta xeellay di7o misilen woykko biyaydi di7o misilen delganne damba gidira bootan haattay ichotiraganne he gaappeka qasse bolla saloykkalo7idi di7oganne haga ha ta acha mitiya issi mitiya barka eqqawuturoga ha misile taas qonisana dandayedesekko

ha ta xeele diyo misile woykko beedo diyo misile ichawu asati issiba tis shotir teelide shin hegaappeka qas eta garsanna ati manaxeriya atoroganne hegappe qas eta garsana issoy kusheya duge yeddoga ha misile taasqonesana dandaye dessekko

Ha ta be'ay diyo misilen issi bitany equtidi girgida qeelli di'oganne abbe guyera lo'iya mitay di'oganne iqas borsa tookoturoga ha misiles taas qoncisanau dandaydeseekko.

ta xeelizayzi woykko beetizayzi ha misilen deiya na7u addanati deishinka itikka issiba ti shootor xeeliyowanne itikka ma7oro ma7oy dumma gidoganne issoy manaxere aattoganne issuayu huphe adusa gidoga ha misiles taas qoncisesuko

Ha ta xeellay diyu mishile woykko biyaydi diyu mishile galgana demba gidara bootan mekinay aadhdhiyosanne biyoosan keettati ya baggara de'yoganne etappe guyera muuzeti dicciraagiti mangoti de yoga amisile taas qonisano dandaye dessekko.

ha ta xeellay di7o misilen woykko biyay di7o misilen issi ina yaggedesi mara xeellay deyshin he gappika qas adussa huphey yodi yoganne gamma dunguza ba hashen wototoganne kushiyan isi bota worqawototo ga ha misile taas qonisanawu dandayedesikko

ta xeellay di7o misilen woykko be di7o misilen haattay hini baggara biidiyo shafe achchan issi naya eqqawutara salua ba kushiya mixawutara xeellay di7oga ha misile taas qonisano dandaydessekko

Ta xeelizayzi woykko beetizayzi na'u macanati haa ta oykkida shin etoppe issiniya haa ta uyede di'oganne issiniya dammo issiba tishshotara xeellay di'oga akka hupheyan qopheya woto dooga ha misile taas qoncisana dandayedessikko.

ta xeellayda diyo misilen woykko bey diyo misilen issifetetan uttida asata gidishinka eta garsanka koppiyanne manaxiriya aattira asati de7oganne etikka issiba tishshootidi ha xeelli di7oga ha misiley qoncisesikko

Hayssan taas beethitezi woykko qoncisezi issi macanay ya mekina gabbina garsana utta utturoganne heggappeka iupphe adussa gidoganne a ba huphen qophe wotawuturoga ha misile taas qoncisana dandayetes.

Ha ta xelayida do7o misiley issi machasy oyida bolla utada phota dinidanawu hanewugane qasika laxana baboli xaxa utogane hegapeka qasi issi bitaney kushay kopiteray bolla wotidi xapishe do7oga ha misiley tas qonciside7es

Ta xelayda diyo misilen woykko beyayida diyo misilen qer nat issipetetan asat issippetethan utid sintawu ya xelishinine na'u nati sekira ha xeliyiganne issi na'ay computer xelid diyoga ha misiley tas qoncisiyaysako.

Hayysan ta be'ayda diyyo missilen mizigeba xaban issi bolla uti uttida assay mazagabetiyagane izappe qasse mazagabiyagey eqqidi eeta hasa'isiyoga ha missiley tasi qonccisanas dand'idesiko.

Ha ta tellayide diyo missile woyikko be'ayde diyo missile asati issi mazzgaba issi bolla gididi tellishin iza garssanka issoy tishshi giddi ha tellidi diyogganne heggappeka qase Cora mazzgabbati de'iyoga ha missiley tasi qonccisana danda'idesko.

Hayssan taasi beetidayssi woykko qoccetidayssi asay salfiyara eqqi uttidi mazggabetanaw eqqi uttidoganne hegaappekka qasse maccasay garssan na7u addeti beeti diyoganne etikka maccati shaashiya bantta huyiyan qacci uttidoga ha misile tas qonccisdoyssakko.

Ta xeellay di7o misile woykko beyaydi di'o misile asay issi bolli selpiyan eqqidi mazagabettana yi utira asa gidishinka hey asatikka ubbaykka naxala banta bolle xaaxu utiroga ha misile taas konisana dandayi dessekko.

han taas beetisezi woykko qoncisidezi qeere naat digital metawuqe kessana gidi issi bolle uttu turoganne hegaappeka qass issinay hinni baggara komputera kora karoy diyoganne hegappeka harati issi bolle uttidi xeeli dioga hamsele qoncisi des

ta xeellayidiyo misile woykko biyade de'yo misile warafa naagidi asay issifetettan uttidi naangidi issi ooso oosetti diriurooba ekkidi bayyo biyoga ha misile taas qonicessikko

Hayssan ta xeellay diyo misilen woykko qoncisida misilen worefa uttiti naagi deya asay deishinne hegappeka qase na7u macasati baynta bolli sharbiya qaaxutoga ha misile taas qoncisana danday dessikko

hayssan ta xeellay di7o misilen woykko betididiya misilen issi macasiya pootowa dendanawunne hegappeka qase nay komputeraci shootore xeeli diyane issi macasayakka sharbiya qaaxxetara eta miya qawuto ga ha misile taas qonisanau dandaydesakko

Ha ta xeellay diyo misile woykko biyayde diyo misile xora asati salpiya bolli equ tiri mazagabetishinne hegappeka qas eqqe harati naati haasayi di'onne hega garsanka mazgaba bolli sunta axaafaya getide yo'oga ha misile qonsano dandaye dessekko.

Hayssan ta be'ay diyoga misilen issi na'u macanati issi bolle utu tidi mizgaba mazagabi di'oganne hegappeka qase macaasiya komputeriya xeellay di'oga ha misile taas qol'isana dandayidessiko

ha ta xeellay diyo misilen woykko biyaydi di'o misilen cora asati mazagabettana biroganne hegappeka qase issi nay ha baggara oydda bolle uttutir komputera gora gorshinne issi aawoyya baggara ututir aybokko xeelli di'oga ha misile taas qoncisanau dandayidessokko

Ha ta xelayidadiyo misile woyiko be,ayidadiyo misile wanc,a gidishinka wanc,ayi isporte kasan kayidi xonida nayitus xonida kilebetus imanaw kiyidaga gidiyoga ha misile tasi qonc,ises

Ha ta xelay diyo misilen woykko qoncisida misilen issi bolli naati gididi ufayxi diyoganne hegaappeka qazi issi nay eta garsan dumma ma'o'a karetama'o ma'o tooganne hegaappe issoy etakko yaa woxxi deshi ha misile taas qoncisana dandayides

hayssan ta beyssadayssi woykko xeelizeyssi naati koassiya ka7egeti ufaytishinne hegappeka qas cora asati karera eta eqqidi teeli doganne abuli sinabolli kiuturuga ha misiletas qoniseso

ha ta xeellay diyo miselen woykko qoncisaa miselen wuddudiriya al7ira natideyooganne hegeekka qas saykilay wududiriya gidoga ha misele taas qoncissana dandayte gappekka qas caro aasay eta xeeli di7oga ha misele taas qoncisana dandaydes

Ta qeellay di'o misile woykko biyaydi di'o misile xora asati issi naa pude tookkiri pude oli di'oganne hekappeka banta ufayssa aayo qoncisi di'oga ha misile taas qoncisanau dandayidessikko.

Ta xeellay di'o misile woykko biyayde di'o misile hedzdzu asati issi petetan eqqidi pootowa dendi deon hegappeka qas guyera issi nay hametidinne ha yiidi di'oga ha misile taas qoncisiskko.

Ha ta xelayida dio missile woykko beayida dio missile ha wode medhetida techinoloje eqa gidishin hegeka asa nati dafurena malane dafuran otena mala madanawu medhetida eqa gidoga ha missile tas qonchisanawu dandaides.

Ha ta xeelayda diya misilen woylo taw qoncida misilen ha wodiya tekinolojiyan medhetida woga mashiney dishin mashineyka bootha gidoganne izape qae miyara oydeti de'iyoga haisiley tas qoncisana danda'idesko.

Hayssan ta xelaydda deyyo missile woykko bethidi diyyo missile ha wode theknolojey medhetida iqqa gidishin ikka batiryya silkaya batirya hegapekka loo' charjeriya immiyoga ha missile tas qoncissede dandaides.

Ta xeelizayssi woykko beetizayssi ha charjjere gidishinkka baatiriya charjjidi diyogga, appekka qasse asa naatus maado immiyoga ha misile tas qonccisanas dandayideskko.

Ha ta be7aide diyo misile woy ta xelayide diyo misile ha wode tikinoloje gidishinkka asa na7assi haasayanawunne issiba issiba asaara gayttanawu maadiyaaba gidogga ha misile taw qonccisanaw taw dandayideskko.

heyssan taas beetisezi woykko qoncisezi lo'iya mazgaba gidishinka ha qeerenatus medhetidowa gidiyaganne hage mazgabeykka abuli ababati si'eleti deioga ha misile taas qoncisesikko

Ta xeelley diyo misile woykko beyadi di'o misile isporte kaasa gidishinka etikka dumma dumma asata gidishinka naati issi kilebe gidishin naati demmo issi kilebe gidoga ha misile taas qonisanau dandayedesikko.

Ha ta xeellay diyo misile woykko betidiyo miisile irsase gidishin irsaase tuppe garsan oyddatti oosetira gidishi oynaati dammo oosettibe naa gidoga ha misile taas qoncisanau danday desekko.

hayssan taass beetisezi woykko qoncisidayzi itiophiya nigidi banke silkiyan asa nas iwaatire bira yeddana dandiyoganne shammo qa awati qanxano dandiyo wakko bessi diya miselekko ha miselee

ta xeellay diyo misile woykko biyayde diyo misile ha woden medhetida teknolojie eqa gidishinka ikka asa naasi aybokko xeellanawunne kameera qaraxanau maaddiyaba gitoga ha misile taas qoncisesiikko

ha staas beethitezi woykko qoncisi dayzi misilen quxure xaabetooganne egappeka diya quxureka lo7iyoganne zo7o qalame qiibara de7iyoga ha misile taas qoncisanau dandayizesikko

Ha misilen tas qoncisizays issi aspaliteyara eqi utizaysane tara nagidi dewuganee guyera lo'iya mithati adusati de'ogane asatika gelanawu bajajeko bishe dizaysa ha misile tawu qonicises

Haysan ta xelashe diza misilen nam'u asati diyogane hegapeka qase issi bitaney woga makina qulfedaniyaga oyqi utdashin hega bolika bitane wodiya athi utidoga ha misiley qoncises

hayssan ta xeellay diyo miselen hawadiya teknolojiya malettida motereti issi bolle equ tirashinne gaappeka qas eta guyera asati eqqie haasayi di7oganne gaappeka guyen issi telefizine bootta negereya bessi diyoga ha misele taas qonisana dandayidesikko

Ha miselestas beetizeysi woykko qoncisayssi na7u mekinati issoy pude bishinne issoy duge bishin bettizeyssenne hegaappe qasse bollan keetta bolla naa7ua asati equ turoganne keetta bolle lo7i asayasde deyoganne keettey qoncisis

Hissan taas beethithezi woykko qoncisezi adussa baase gidishinka baaseya huphiyan issi bitane eqoganne ikka zo'onne bica melke de'iyo ga ha misile taas qoncisesikko.

Hayssan taas betisezi woykko qoncisidesi heissi bolla gidir equtire haasaya asati gidishshinne etagarsan peedzdzatippe heedzdzappe daro gidira asay manexeriya aattoganne issi bolle hasayi diyoga ha misile taas qoncisana dandaydessikko.

Hayssan ta xeellay di'o mishilen heedzdzu makinati eqqu turagashinne he gappeka qassi heedzdzutuppe na'ati ooso oottiyageetanne gappeka qasi asati yaanne hanne hametti dogaha mishile taas qonsana dandayedesikko.

hayssan ta be ashe deizayssi kehi ayfen beyanaw lo'iza so gidishin he soo garsan issi mala ma'o maiza attumanne macaaasay tish otid komputere xeelo bolla deizayssa qonchisees

Ha ta xeela deiyo misileni woyikko beya deiyo misileni loiyo keeththayi deiyogganne hegappekka qase miyara abbebati betiza loiya abbebati betiyoga e heggappekka qasi issi bitanneyi ya xeliide botha mayo mayide eqi uttida ha misileyi qoncises

Hayssan thaassi beeththizassi woykko qonccizayssi heezzu asathi de7ishenkka heezzu asathuppe garssan issinniya macca gidoogaanne ethi naa7aykka haasayeththiiddi diyoogaanne issoy qassi duge xeelliidi diyoogaa ha mislee thas qonccissanas danddayidesikko.

Ta xeellaydda diyo misiley woykko be'aydda diyo misiley asa naati issi bolli daanaw oottidi diyo pooqe gidishinkka hegeykka wuribeenaaga ha misiley tas beetiyo gidishinkka hegeykka ogiya achchan gidoga ha misiley qoncciseeskko.

Hayssan taas beetizaysi woyko qoncizaysi wogga keeta gidishin keetay lo'iyaga ayfesika be'anaw lo'idaba gididaganne berrey aagey wogga gididoga ha misiley taas qonccisanas danda'idees.

Hessan taas beetisezi woykko qoncisezi issi adde puta tookkiya ogeyara beete de shin heggeekka puxay lo'iyageeta gidiroganne ha misile haga qoncisanau dandayete sikookko.

Issan taas beetisesi woykko qoncisesi heedzdzu asati ooshetira oosha zaarishinne hegappeka qas issi bitane bootta mayqiya oykkidi haasayi de'ane eta sintan cora mayketi de'iyo ga ha misile taas qoncisesikko.

ta xeelley diyo misilen woykko beedi diyo misilen ayfen xeellanonne lo7ano de7iya geeti keettachan de7yoganne hageeti putetikka kinaa dichi diyoga ha misile taas qoncisano danday dessikko

Hayssan taasi beetiza izi woykko qonciseda izi heezzu asati issi bolla giddire haasayishinne hegaappe qasse issi macasaya kushiya mica wotara bitaniya bolla haasaya diyogane hegaappe tira bolla demo manaxire aatta wottoga ha misile taasi qoncise desiko

Haysan tas beetizaysi woyko qoncisizaysi temaareti issi bolla uthidi tamaaridi de'iyogane hegapeka kase issi na'ay ha sinthera uthutidage patana oothidi de'iyoga xeelizaysako ha misile tas haga qoncises.

Hesan tas betizays woyko qoncizays woga asati timirte kethappe ha ke'shinne hegappeka Qase issi bitaney ya gede simid xelid diyoga ha misiley tas qoncisanaw danda'idesko.

Ta xellayda diyo missiley woykko beayda diyo missiley timhirtte keththa giddishinka timihrte keththa kilase garssan uttida oydeta gidishinka oydeti maaran uttiyoga ha missiley tas qoncisanas dandaidesikko.

ha ta xeellay diyo misilen woykko qoncututira misilen issi bitani intara awuttutire ha xeeli du7anegappeka qas imautoro ma7oy bootanne kareta gidoga ha misile qoncisanawu dandaye desikko

Hayssan ta beizayssi oyddu asati sintarequ tirageti maqasiya oykkidi qanxi deyoganne hegappeka qas mana xireya'eti aattu turashin eta garsan issoykka kofiya aattu turoga ha misile saas qonc'isanau dandaydesko.

Ha taas betiszayssi woykko qoncisidayssi issi bitane eqqi uttiri ha teeliidi di'oganne hegaappeka qas garsara karetta ma'o utroganne bollan kofiya i atti turogara guyera keettay de'yogga ha misiley taas qoncisiidees

Ta xeellay di'o woykko beyedi du'on misilen issi bete tan uttiri timirteke tamariya naatanne hegeekka eti lo'o timirte tamari di'oanne era ekki di'oanne astamari ka eta tamarsi di'oga ha misile taas qoniseesko

Ta teelizezi woykko beetizeezi coranati issi bolle uttutiri komputera gora goriyoganne issoy eta bessi diyoga issoy issora haasaye diyogade ha dera ekki de7oga ha misile taas konisanau dandayi desikko.

ha ta xeelay diyo misile woykko beay diyo misile asa nay tamarnawu baassi era ekkana bi deyoanne hegappeka qas eta bere birata berre gidoganne hegappeka ha baggara issi makinay ogiyan eku turoga ha misile taas qoncisana danday deskko

Ta xeellay diyo misile woykko biyay diyo misile balay tasodo yunibersitiya arma gidishinka ikka lo'iyoga gidiyoga ha misile taas qoncisanaw dandayi dessikko hagaappeka qass lo'i aabyati de'iyoga qonisesikko

Ha taxeelay diyo qowoykko qonchetitiyo misilen coraasay issi bolla gidiri sibsaba sidiyoganne gappeka qas keetta bolle bollara sowte qaaxetu turoga ufuuna do'ay badoy diyogaga keetta bolle diyaga qoncises.

ta xeellay di'o woykko biyadi di'o misile issi adde ogiyara ametiri kantti deyshinne hegappeka qasi ya baggara timerte keettay di'oga ha misile taas qonccisanaw dandayideskko.

Ha taas bettiyey woykko qoncisey misilen naati timirteketan utiroganne hegappekka qas banta doonan issoy issoy maskiya attoganne dabtara bolli nootiya xaafi yooga ha misile taas qoncisanau dandayi deessikko.

Hessan taas beetisezi woykko qoncisiaezi issi aayya naxala7amma ottara hupheyan shasha shaqaacha uttara issi saleda bolle xaafay deeshinne naata tamarsay di7oga ha misile taas qoncisana dandayezisekko.

Ha ta xeellay di'o woykko biyaydi di7o misile issi addey issi maykiya ba kushen oykko tirinne hegappeka qas ba bolle gawuniya ma7o tir qophiya kawbotu tiroga issi baatti sho tir ixeel di7oga ha misile taas qoonissana dandayedeso.

Betizays woyko qoncisizaysi misilen nam'u asati eqqi uttidey hasay diyogabey issi bitaney kushaway malatidey hayasidey diyogay hegapey qassey macasiyay. Kushay bay duunan wotiyay ha misile tasi qonicisey

tas betizeezi woykko qoncisides heedzdzu trafketi issi mekina goda oykku tire haasesi di7oanne hegaappe qasse hara asatika ogeyra hameti di di7oganne heedzdzu mekinati di7oganne issi bajajje issi mine baase issi baase di7oga ha miseletas qoncies

Hayssan ta xeellay diyo mishilen woykko qoncistara misilen mekinati aspalatiya bolle yaanne hanne biidiyowanne hekappeka qass bowota mekina eqqu turoganne issi bitane akko hametti duuga ha misile taas qoncisana dandaydesikko.

Ha ta xeellay diyo misile woykko ba diyo misile arussanne qanta gidenna oge gidishi higekka mekinatiyaae hanne asa efaanawunne bantahu baanau maaddiwa gidishi higaaya baggarakka issi adde ogiyan hameti duuga ha misile taas qoncisana dandaye dessekko.

Ha taas beetiseze woykko qonciside misilen na'u asati eqqiutire haasara haasayi duoga hamisile betisis hegappeka qase issi bitane garsara zo'o mawumawotirwoganne issi bitane damo bootta mau mayro hamisiletas qoncisides.

Ha ta xeellay diyo misilen woykko tawu qoncisida misilen na'u mekinati asfaltiya lo'isi di'oga ha misile taas beeti shi hegaappeka qas oyddu asati xeeli diidinne lo'iyoganne le'onnaga xeelli dosona.

Taas beettizayssi woykko qonccizayssi ha oge giigisi diya makinay de7iyoganne ha mekina lanqenka cora asati hamettidinne ogiya deeli diyoga ha misile taas qoncisano dandayidessikko.

Hayssan ta xeellayde diyo misilen oykko be7ayede diya misilen oddu naati de7ishin oddu natoppe naati adde gidoganne hegappeka naati dummo maca gidoganne na7ati kushiya macati oyqqo uttidoga ha misile taas qonccisnaw danda7idessokko.

Hayssan taas beetizaysi woykko qoncizaysi pabirka mastawoqe gidishi hegaappeka qase wogga haylandenne qeeri hayllandeti de'iyooganne appeka qas lo'iya lo'iya xufeti de'iyoga ha misile taas qoncisanaw dandaydessikko

Ha ta xeeley doo misilen issi bitane hokkidi bomba pekiya ha ta xeeli duyi diyoganne meetti diyoga hegappekka qas koppiya'i aatti utorooganne guyera dammo hissoy pooto'a denti diyoga ha misile taass qonise.

Ha daas xeliya misilen woykko beettiya misilen issi gurgwade gurguade issi bolle qopporo turoganne hegaappeka qase bollara mitay usho'etu turoga ha misile taas qunisana danday dessikko.

Hastas betisezi woykko qoncisezi issi bitaniye bombappe haatta uyideshin hegappeka qass koppiya'i-aattoganne appe kareera issi bitaneyekka haatta hara uyidiyoga ha misilen qoncisana dandayi dessikko.

hessan taas betisesi woykko qoncisezi na7u asati kusheya meeti deeshshinne etikka issiba tis shootir teelli de7oanne banta huphe bolli koppiya aattu turogara bessees hegaappeka qas hini baggara issoy pootowa denti deeshi hamisiletas qoncisesko

hayssan ta xeellay diyo misilen boykko tahu qoncisida misilen issi ha taa oykkiya tankere siminton oosetotainne hegappeka qase abulli birateti qelu troga ha misile taas qoncisana dandaydesikko